Iimaliwa oyi na iilonga oyindji ya simana, ohayi longithwa oku kandulapo omawupyakadhi ga yooloka. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, iizalomwa, omakumbatha, oohawuto, omavi na Iikwawo yimwe oyindji ya yooloka.

Oshilongo kehe oshi na oshimaliwa yasho noongushu kadhi thike pamwe. Nuuna to ka talela po koshilongo sha yooloka, iimaliwa yoye ohayi lundululiwa mwaa mbi yoshilongo shoka. Uuna ongushu yeni yi li pevi kwaambi yoshilongo hono wa ya, niimaliwa to pewa iishona nongele oye li pombanda, iimaliwa to pewa oyindji.

Ombaanga yaFNB otayi gamene oshimaliwa shandje. Ondu uvite ko nkene opina hayi gamene oshimaliwa shili kongodhi yandje noshowo kokakalata. Uunongo owo kamanakanene mokukondjitha okatoyo dhengela kongodhi yonomola 061299 2222 opo wu lopote okatoo.

Ositola yaMetro nombaanga yotango yopashigwana oya longela kumwe opo yi gandje omakwatho ngiipumbiwa yesiku kehe , uunene tuu koomeme mboka ta ya nyengwa oku yambidhidha oohanana dhawo , oya gandja omakwatho gomilambo , uuleke, oothewa noOrosa.

Owuna iimaliwa yoye hayi kana megumbo? Owa lulilwa kutya otoyi pungula peni? FNB oyo eyamukulo lyoye. Pungula nena nombaanga yoFNB opo wuyande oku kanitha iimaliwa yoye, nenge oku yi longitha nuuhasha. FNB, ombaanga yoshigwana.

Ombaanga yaVenduka ya tseyika nawa nedhina Bank Windhoek, otayi kwathele oshigwana ashihe shaNamibia koonono pethimbo noneinekeko. Longitha ombaanga yaVenduka okusiikilila iimaliwa yoye okutumina iimaliwa yoye kookuume nosho wo aapambele yoye

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali ga yooloka, ano moka tuna mo iimaliwa yomafo no sho woo iimaliwa mbyoka iikukutu. Iilonga yiimaliwa ayihe mbyoka yimwe ,to vulu oku landa sha noshimaliwa shefo nenge oshikukutu nenge to longitha ayihe oshita.